Omuri eki ekishushani nitureeba abaana omu kibiina bashutami aha desiki omu ishomero eri rikushusha nka eriri omu kyaro ahabwokuba aba abaana ti bajwire yunifoomu kandi ti baine n'ebitabo. Okushoma nikuyamba abaana omu kukura gye kandi nikubayamba n'omukuhikiriza ebirooto byabo omu magara g'ensi egi.

Eki ekishushani nikitworeka omushaija arimu naavuga piki omu ihamba kandi naashusha nka haine ebi eyegwire ahari egyo piki aha mukono gwa buryo gw'ogwo mushaija hariho etwiga erimu neeshara oruguuto kuza omu rubaju orundi

Omuri eki ekishushani nitureeba enyanja mpango kandi eki ekishushani nikishusha nka ekyatirwe obwire burikuza kwira ahabw'okuba nitureeba izooba rikurenga.

Ekishushani nikitworeka ebijuma ebi barikweta emiyembe kandi egi emiyembe eshemereire kuba ekiri aha kiti egi emiyembe eine erangi ibiri emwe n'erangi erikutukura endiijo n'erangi ya kinyaatsi.

Omu kishushani harimu enturegye ishatu ezi enyamaishwa ziri omwihamba emwe eri aha kurya ebinyaatsi endijo eriyo nerya ebibaabi bya aha kiti.